Dͻͻbil mine zeŋԑԑ bone zu naŋ teԑ daŋkyini. Ba zaa laara la. Kaŋ deԑ o nu a nyͻge ne o nyoboori. A teŋԑzu, aͻba sͻgelͻ kaŋ biŋ la a be ka bͻͻraa meŋ be a be. A teŋԑ deŋԑԑ la.

Bibiiri banaare mine taa booti ane orɔbɛre a siì baa pare. Ba de la abooti ane orɔbɛre a eŋ a kõɔ poɔ a ɔnnɔ mine. Bie kaŋ naŋ be a sonsogelensoga hɔgɛɛ sapigi, a de wagyɛ leŋne o seɛ. A bibiiri laara la.

Pɔgebɔ mine arɛɛ moɔ poɔŋ a nyɔg ba nu a do saa. Ba eŋɛɛ kɔkɔlɛɛr ba kɔkɔre poɔŋ. A ba mine deɛ bɛlɛnte a leŋ ne ba seɛ. ba are kɔgɛɛ soola panal. Kubo mine pare la a soola panal eŋɛ.

Noba mine, ba mine eɛ pɔgeba, dɔba ane bibiiri ba are kɔgɛɛ kõɔ kaŋ. Ba biŋee talakpoŋ ane orɔpɔgeba ne dɔbɔ ne biiri la are kɔrɔ kõɔ ennɛ ba bogitiri bare ane galɔŋ a are kɔge a. bie kaŋ deɛ onu a teɛ o seɛ, ka kaŋ taa o seleba kaŋ tuoe o kõɔ, ka kaŋ a huuni a tare a orɔba.

Pͻgebͻ mine ane dͻbͻ mine bee kuori pare. A ba yage zie arԑԑ la ka ba mine zeŋ. Ba zaa sue kpare-sͻgelͻ. Dͻͻ kaŋa gbieŋ domo a nyͻge pͻge kaŋa naŋ kono nu, o puori be kũũ daga biŋ la a be.